Paɣasara ni nachimbi n ʒiya ka bihi nyɛla bin bɛ ʒii maa puuni paɣasara ŋo nyɛla ban diɛmdi bihi ŋo ka Nachimba maa shaba gbubi din ŋmaari foto nima

Niraba nyɛla bin bɛ daa puuni ka daa bihi niŋ nimmohi zaaha n diri daa kodu nim nyɛla din paya ka naanzuhi ni alibarisa nima ka bi sa tanti nim ka di nyɛ zaɣ sabila sabila

Salima gbibu shee ka niraba ʒiya ka salin gbiribi maa bɛ tuma puuni ka lora nim nyɛla din bɛ nimaa puuni ka tihi din nyɛ zaɣ vakaɣali giliba

Paɣa n ʒiya chimdi achomo ka gaaɣa dozim ʒɛ o sani ka paɣaba ayi ʒiya ka yino gbubi bia ka bihi ayi gba ʒi o sani